Nnipa bebree ɛna ɛwɔ ha. Nnipa no mu dodoɔ no ara ahosuo no ɛyɛ tuntum. Nnipa a wɔn wɔ ha no bebree no ara nso yɛ mmaa. Wɔn mu bi de ntoma abobɔ wɔn mu. Adeɛ a wɔde bu nsuo bebree ɛsisi ha. Ɔbaa baako kura bokiti ketewa a wɔde resesa nsuo agu adeɛ a wɔde resa nsuo no mu.

Nipa bi nom etwa konkaa wɔn di asa. Ebi nom so kura twene nso gyina nkyɛn. Wonyinaa hyɛ ntaade korɔ. Wonyinaa so wɔ neɛma bobɔ wɔn ti ɛne wɔn nan. Wɔn nan wonyinaa sisi fɔm. Adan ɛne ndua esisi bebia ɔmo wɔ no.

Twerɛpono a n'ahosuo yɛ ahaban dadaa ɛsi ha. Akonwa ɛsi twerɛpono no akyi ataade sɛn akonwa a ɛsi twerɛpono no akyi no so. Afidie badwomma ɛsi twerɛpono no ɛso. Afidie nso a wɔde twa mfonini nso ɛda twerɛpono no so bi. Nwomma nso ɛgu twerɛpono no ɛso.

Mmranteɛ mmiɛnsa na ɛwɔ ha. Mmranteɛ mmiɛnsa a wɔwɔ ha no nyinaa ɛyɛ kɔkɔɔ. Nnua ɛsi baabi a mmranteɛ no ɛwɔ no. Ntontorowa bebree ɛsisi wɔn akyi. Mmranteɛ no nyinaa kurakura ntontorowa no bi a wɔn remiamia agu ɛdan no ho. Mmranteɛ no mu baako ɛhyɛ ɛkyɛ.

Aha yɛ mpoano. Nsuo kɛseɛ da ha. Anwea bebree nso gugu ha. Nnipa bebree nenam mpoano hɔ a obiara redi ne dwuma. Kodoɔ nnan nso soso mpoano ha bi. Nnua bebree nso sisi nsuo no agya.

Nsuo retɔ wɔ ha. Nnipa no mu bi kurakura nkyiniiɛ de nenam nsuo no mu. Binom nso nam nsuo a atɔ ataa hɔ no mu. Adan bebree atwa ahyia ha. Nnua nso sisi ha bo.

Nipa kakra ɛwɔ ha na ebinom egyinagyina hɔ ɛna ebinom nso ɛtete hɔ. Faako a ogyina no ɛyɛ anwia mu. Ɛnipa no mu bi kurakura mfidie a wɔde twa mfonin. Abranteɛ baako ɔhyɛ nsateaa egyina twerɛpono a wɔde nsa tire egugu so edi agorɔ.

Nkwadaa nson wɔ ha, ɛmu mmienu kita nhoma wɔrehuan, nkwadaa ne mmienu nso hyɛ nhoma no ntam a wɔrebɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔbɛhuri afa soro. Dua a nwura biara nni so nso si wɔn akyi. Adan nso sisi beebi a nkwadaa no gyina no, kwan nso da wɔnakyi.

Nnipa nsia wɔ ha. Ɛmu nnum yɛ mmaa. Baako a waka no yɛ barima. Mmaa mmienu kura twerɛdua de reyɛ nneɛma wɔ krataa so. Mfonin bebree bobɔ baabi a wɔtete no ho. Barima a ɔwɔ mo no kura krataa de gyina twerɛpono a wɔreyɛ so adwuma no akyi.

Mmoawammoawa bebree na wɔwɔ ha. Mmoa no mu binom renom nsuo. Binom nso gyina nsuo no agya. Aboa baako gyina hɔ a ɔware kyɛn mmoawammoawa a wɔaka no nyinaa. Deɛ ɔwa kyɛn mmoa no a wɔaka no nyinaa no same nso ware kyɛn dua a ɔgyina nkyɛn no ho. Nnua bebree atwa hɔ ahyia.

Nnipa pii wɔ ha. Wɔn mu dodoɔ no ara afira ntoma fufuo. Saa ara nso na wɔn mu dodoɔ no ara asane nso wɔ nhweneɛ gu wɔn kɔn mu. Ɔbaa a ɔmfira ntima fufuo no bi kura adeɛ a wɔka no pɔtɔ kasa mu sɛ microphone de ahyɛ obi a ɔkura nsa ne poma no ano.

Nnipa pii na etwa ahyia ha. Ebinom yɛ mpanyimfoɔ na ebinim nso yɛ nkoraa. Mpanyimfoɔ a wɔwɔ mu no nyinaa tete hɔ ɛna nkora no nyinaa gyinagyina hɔ. Panyin foforo bi gyina hɔ a okura krataa. Aban banbɔni nso gyina wɔn nyinaa anim ɛne wɔn ɛɛkasa.

Aha yɛ mpoano, nsuo kɛseɛ da ha. Saa ara nso na anwea bebree gu ha. Nnipa nom binom nenam mpoano hɔ a wɔahyehyɛ nneɛma wɔ wɔn nsa ne ntadeɛ pɛ. Binom resesa nneɛma afirifa agu ade foforɔ mu. Saa ara nso na binom nso gyinagyina nkyɛn nkyɛn foforɔ a wɔrehwɛ fam.

Nipa ɛnkrɔn ɛwɔ aha, wogyina bɛɛbia wɔbɔ bɔɔlu. Enipa no mu wɔtwi ɛyɛ tuntum. Baako naa waka no ɛyɛ kɔkɔɔ. Kɔkɔɔ a ɔwom no egyina bɔɔlu etsi a wapɛgya nenan ɛɛbɛbɔ. Biaɛ a wogyina no ahusuo ɛyɛ ahabanmunu.

Ntoosi a wɔayam agu konko akata so bebree sisi ha, saa nso na twerɛpono bebree nso sisi ha. Yɛadane twerɛpono foforɔ de asi twerɛpono foforɔ so. Adaka pi nso wowɔ ha, samina nso gugu adeɛ mu si ade foforɔ so.

Nnipa kakra bi na wɔwɔ ha. Apomuden adwumayɛni nso wɔ ha. Wɔn a wɔwɔ ha no mu binom de nneɛma ahyehyɛ wɔn hwene ne wɔn ano a wɔde rebɔ wɔn ho ban. Apomuden adwumayɛni no kura panneɛ a ɔde rewɔ ɔbaa a ɔte hɔnom bi no.

Nnipa pii na wɔwɔ ka, na nnipa no mu nyinaa tete teaseanam so. Nnipa no mu bi kurakura nkrataa a obi mfonin da so. Nnipa a wɔte teaseanam kɛseɛ no mu no nso mu binom kura adeɛ a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma wɔn so. Afidie a wɔde b nnwom si teaseanam kɛseɛ no mu.

Mmaa nnan wɔ ha, wɔn nyina hyɛ ataade sononko, wɔn nyinaa nso de adeɛ ahyɛ wɔn hwene ne wɔn ano. Mmaa ne mu mmienu yɛ kɔkɔɔ, mmienu aka no nso yɛ tuntum. Mmienu te twerɛpono akyi ɛretwerɛtwerɛ nneɛma, mmienu aka no nso gyina mmienu a wɔte hɔ no akyi.

Nipanom pii ɛna ɛwɔha. Enipa no bebree ekura adeɛ a wɔkasa gu mu no ɛde ahyɛ abranteɛ a n'abɔdwesɛ yɛ fitaa wabɔ ne nsam no ano. Ebinom nso kura adeɛ wɔde twitwa mfonini. Adan sisi beebia wɔwɔ no sanso na ndua haban ni soɔ sanso wɔ hɔ bi.

Nsuo ayiri afa ha, ɛdan si Beaɛ nsuo no ayiri afa no, nwura kakra ɛda nsuo no ani nnua nso gugu nsuo no ani a nnipa mmienu afa no sɛ twenee a ɔnam so. Nsuo no ahosuo no yɛ ahaban dada.

Nipa bebree ɛna ɛwɔ ha. Na nipa ɛwɔ ha no nyinaa ɛyɛ mbɛɛma. Wɔn nyinaa hyɛ ntaade korɔ. Wɔn mu dodoɔ naa ɛnso de nnoɔma ahyehyɛ wɔn ti a ɛbɔ wɔn ti ne ho ɛban. Ndadeɛ gugu faako wogyina no ɛho. Ndua bebree nso etwa ehyia beebi ɔwɔ no.

Nnipa bebree wɔ ha. Nnipa a wɔwɔ ha no mu dodoɔ no ara yɛ mmaa. Apɔmuden adwumayɛfo nso wɔ ɛwɔ ha. Apɔmuden adwumayɛfoɔ no hyehyɛ fitaa. Nnipa no mu bi deda fam. Binom nso tete hɔ. Saa ara nso na binom nso gyinagyina hɔ.

Nnipa bebree na atwa ahyia ha, wɔn mu bebree ɛrebɔ se ɛreteatea mu, wɔn nyinaa nso hyɛ ataade fufuo a nipa bi mfonini da mu. Binom nso kurakura adeɛ a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma gu so, binom nso kura totorobɛnto a wɔrehu, binom nso ama frankaa so.

Nnipa bebree na wɔwɔ ha. Nnipa a wɔwɔ ha no mu bebree no ara tete hɔ. Wɔn mu bebree tete twerɛpono akyi a nnuane sisi wɔn anim. Nnipa a wɔwɔ ha no mu dodoɔ no ara ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Nnipa no mu bi nso kurakura nnuane a wɔde rekɔ twerɛpono no bi ho.

Nnipa bebree ɛna ɛwɔ ha. Nnipa no mu bi ɛhyɛ ataade soro kɔkɔɔ na wɔde ade tumtum nso ahyɛ wɔn ti. Wɔn a wɔhyɛ ataade soro kɔkɔɔ no nyinaa ato santene gyina faako a asekan hyehyɛ binom nsa mu. Nnipanom binom nso hyɛ ntaadeɛ a me nyinaa yɛ tumtum na ɔde ade fitaa ahyɛ wɔn ti.

Nnipa bebree ɛna ɛwɔ ha. Nnipa no mu nnum a wɔwɔ ha no ɛto wɔn ho ato nsuom. Nnipa na w'aka a wogyina gyina hɔ no, ɛhyɛ ntaade fitaa a wɔhwɛ wɔn a wɔto wɔn ho ato nsuom no. Nnipa no mu bi te twerɛpono akyi a wɔde ɔman bi frankaa asɛn so. Nnua beberee esisi ha.

Nnipa bebree ɛna ɛwɔ ha. Nnipa no mu nyinaa ɛyɛ mmarima. Mmarima no mu bi ɛtete nkonwa so a wɔbɔ ntwene. Wɔn a wɔbɔ ntwene no mu bi ɛhyɛ ntaade koro. Na afoforɔ nso gyina wɔn. a wɔwɔ ntwene n'akyi a ɔbaako ekura ade a ɔno nso ɛbom. Faako a wogyina no ɛyɛ ɛdan akyi.

Nnipa pii wɔ ha. Mmeranteɛ mmienu a baako yɛ kɔkɔɔ na baako nso yɛ tuntum nsa kura adeɛ mu. Kɔkɔɔ a ne nsa kura ade no mu no hyɛ ahwehwɛniwa. Ɔbaa foforɔ gyina wɔn nkyɛn mu a ɔkura adeɛ a ɔde retwa wɔn mfonin. Nnipa a wɔaka wɔ hɔ no nyinaa nsa gu wɔn akyi a wɔn ani kyerɛ baabi foforɔ.

Nnipa nsia gyina fam rehwɛ asono a wɔretwa mu no. Nnua atenten atenten wɔ baabi a wɔgyinagyina no. Na nnua a ɛwɔ fam hɔ no nso ahosuo yɛ ahabandada. Nnipa no mu baako gyina teaseanam ho. Retwa mfonin.

Nipa nsow ɛwɔ ha. Enipa ne mu nan ɛyɛ ɛmbaa. Mbaa nan no nyinaa ɛresu, abranteɛ a ɔhyɛ fitaa ɛne aban edwumayɛni a ɔyɛ banbɔ no edi mbaayewa no nkyen mu ɛne wɔn ɛɛnante. Abeanteɛ foforɔ ɛnso gyina ekyire a okura efidie a wɔde twa mfonin.

Nnipa kakra ɛwɔ ha. Nnipa a wɔwɔ ha no ɛyɛ mmɛɛma. Nnipa a wɔwɔ ha no nso ɛyɛ tuntum. Mmienu ɛte adeɛ a w'ayɛ ama wɔn a wɔntumi nnante no mu. Ɔbaako a ɔhyɛ ataade soro a ɛyɛ tuntum no wɔ obi a ɔgyina n'akyi repia no.

Nipa bebree ɛna ɛwɔ ha. Nipa no binom yɛ mba saso na ebinom nso ɛyɛ mbɛɛma. Nipa naa wetwa ehyia ahanum nyinaa dodoɔ n'ahosuo no ɛyɛ tuntum. Mberantiɛ miɛnsa w'apegya wɔn mu akɔ soro akyen wɔna wɔgyinagyina hɔ nom nyinaa edwidwa wɔn ntaade soro. Nkanea pii ɛnso ɛwɔ ha.

Aban bammɔfoɔ a wɔyɛ asogyafoɔ binom gyina ha, wɔn nyinaa kitakita wɔn tuo, nnipa pii nso wɔ ha, nnua bebree atwa hɔ ahyia. Asogyafoɔ ne de adeɛ a wɔde resi ho kwan sɛ nnipa no bɛba beebi a wɔgyina ne bi no hɔ. nnipa no bebree de nneɛma abɔ wɔn ti.

Nnipa pii wɔ ha. Nnipa no nyinaa ato santene de wɔn ani akyerɛ faako. Nnipa no mu dodoɔ de adeɛ ahyehyɛ wɔn hwene ne wɔn ano. Aban adwumayɛni a ɔgyina hɔ no de ne nsa akyerɛ baabi. Aban adwumayɛni no hyɛ adwuma atadeɛ. Ɔno nso de adeɛ ahyɛ n'ano, ɔsan nso hyɛ kyɛ.

Aban bammɔfoɔ a wɔyɛ apolisifoɔ wɔ ha. Polisifoɔ no de nneɛma ahyehyɛ wɔn ti a ɛrebɔ wɔn ti ho ban. Nnipa no bi ne apolisifoɔ no reyɛ twemamentwe. Aberanteɛ a ɔhyɛ kyɛ a ɔkura bokiti ketewa no de adeɛ akyerɛ polisini no baako so. Nnipa no bi gyinagyina akyire a wɔrehwɛ deɛcɛrekɔ so no.

Nkonnwa sisi dan ne mu, twerɛpono si nkonnwa no anim, mfonin mmienu bɔ dan ne ho, nhwiren si dan no mu bi, saa nso na nhwiren hyɛ kukuo mu si twerɛpono ne so. Suneɛ ahodoɔ gugu nkonnwa no so.

Nnipa pii na wɔatwa ahyia ha. Wɔn a wɔwɔ ha no bi kurakura frankaa a ɛyɛ amanaman ahoroɔ frankaa. Nnipa a wɔatwa ahyia ha no mu bi hyehyɛ ahwehwɛniwa. Binom nso de nneɛma ahyehyɛ wɔn hwene ne wɔn ano a wɔde rebɔ wɔn ho ban. Nnua sisi baabi a wɔwɔ no. nnipa no mu bi nso apagya adeɛ a wɔatwerɛtwerɛ so.

Nnipa bebree ɛna atwa hyia ɛwɔ ha, wɔn mu bebree noa yɛ sukuufoɔ, ɛna ɛmu kakra bi nso nyɛ asukuufoɔ. Maame a ɔnyɛ sukuuni no ɛne asukuufoɔ no bi ɛɛdi agorɔ, ɔbaa foforɔ ɔhyɛ ataade fitaa nso ɛgyina nkyɛn ɛɛhwɛ wɔn.

Ɛha yɛ mpoano. Nnipa bebree ɛwɔ ha. Ebinom deda nsuo no mu dware nsuo no. Ebinom nso ɛnenam ha. Na dodoɔ no ara nso ɛte ha ɛgye wɔn ahome. Anwia bebree wɔ ha. Adua esi baabi a wɔtete no. Ɛdan tenten bi si nsuo no so. Nhwiren bi si kukuo mu esi nkonya no bi akyi.